Inguge-inguge ili kugenda nenga esi ili kugendela ene pawo bunyaasi, nenga yamaliya mumoni ili ni gamoya mamali galigamu ni biwaanga bidambi biti nenga kutulo kwene kwe lugudo misitu ni bunyaasi giliko giliko lubuwa, lubuwa lwene ifwana lwama kunzila, kunzila isi ili kugyendela.

Zinzofu zingali nenga akutu yene esi zili zi aliwo misaala ni bunyaasi bubisi bugali ni akutu yene achalama buchalami kawo kadinga nenga zizi zindaya zichili zindi za'angala zatula ni zinziga nenga awene bisaala biligamo mabanga mabanga ate bisaala byene kebili bileyi nabi

Mugundu babyalamo muchele muchele gwene mulaayi nenga mumu gwakasilemo litaaka lyene limaali, amumu gwakasile kumuchele gwene ligu mwibanga mwabonekele mulimo ne namufeli umuwanga nenga muchele gwene gwamiliya nenga guchi kuzoowa guchili mujeke niwo bagubyaala busa.

Kasooli umujeke ali mugunda nenga bamubyala mu mabanga nenga aneta umulayi amiliya nenga bisitu pamo mu mugunda mwene pamo akaba bunyaasi bayaga mwamiliya mu mugunda mwene nenga mumu gwakasile.

Lugoba lulimo myezi, myezi michafu nenga misiitu najo jilimu ni ji'minyaasi nenga kutulo kwene kuliko zinzu zele ze gamatafali ni chisaala nakyo kyiliwo kutulo gwe kumukono gumunyelezi kuliyo lidote nenga zinzu ziliyo nenga munzu indala mugati mwene muchikomela mugati mulimo gupira, gupira gwabonekele kangaji gumali gwesi babikamo mezi, mumu nagwo gwakasile, idayi yene kaliyo kadinga ni zindeyi ziliyo ni kymisaala